Motawa mangal hosowa kare, ngal ɗo mari nonde jargina ngal ɗo dari haa do leɗɗi.

Gorko be debbo ɗo fauni ɓe ɗon woma, himɓe ɗon tari ɓe ha ɓawo.

Paɗe ndiyam jarginaje be ɓoggiji daneji paɗe ɗiɗi.

Dammugal sare goɗɗo be jamɗe ha dou mahol man. Maɓɓode bo ɗo maɓɓi dou lawol.

Ɓiɗɗo ɗeɓɓo ɗon ɗari, oɗo borni toggol balewol, ɓe sarla nɗammuka. Oɗo ɗari kombi ka’e. nange ɗo yaini. Nɗa mɓelu mako. Ɓe mɓelu maɗi.

Nyeɓɓam wujugo yeeso ha chago soorugo nyeɓɓam.

derke'en do borni limse fijugo bol, limse mai do mari kulari bokko bokko be danejum da ci’e maudi habawo mabbe da derke'en fere bo do fija balon may hatto.

kaabeeji kaabeeji

Njamdi digawol ngalɗo ɗisi ha sawru. Ɓe ɗo naftira diga ɓe irta leddi koɓe pusaka’e.

Hufneyai gasa. Rowɓe ɗon hufna ha hore maɓɓe, se ɗum nanda ba gasa maɓɓe.

Saare temmunde. Saree timmunde. Saare timmunde. Saare timmunde.

Koko ɓe ɗo naftira ɗum ɓe nyama, bikkon man bo ɓe ɗo yorna ɗum wadira ɗum kofii je waɗugo chaayi, ɗo disi ha leggal.

Mashin wa fiutuggo dereji fotokopia, nga ɗo tappita dereji be bindi ɓaleji to a yiɗi bo be bindi kala nonde a yiɗi fu.

Nyebbam wujugo, haa todi hunduko, to ɗiɗo yoori, ɗo ve’itina hunduko man.

Kwaali uurdi, kwaaliwa ɓaleewa jey uurdi ɓe ɗon sili.

Mangoro nder paranti, mangoro nder paranti.

Dammugal sare mangal, ngal do mabbi, derkejo bo do dari ha yonde ma ngal bee keke mako, bingi do dammugal man.

Lawol mangol, ngol ɗo senditi motaji be mashinji goddi ɗon dilla goddi ɗon warta, daci’eha ɓawo maji.

Koromje kese, juɗɗe be dammuɗe. Ɓe leeso ha ɓaawo maaje, be waflirgel.

Kare defurgo jeɓe waɗir bé katako fulawa ɗon ha ɓawo mai ɗo dari ha nder battaru majum.

Ɗebbo oɗo mori yoofi gaas ami wakeere ɗiɗi, heddi nyamo benano, oɗo tufi kine maako oɗo waɗi yeri ha daande maako.

Nyebbam defugo! Nyebbam defugo! Nyebbam defugo!

Sare timmude be mahol jungol, be dammugal maunde, be mahol pamarol, be jamɗe deenal dou mangol.

Ɓiɗo debbo be gasa mako ɗon mori o do wayliti bawo.

Sare nyamuki nyamdu wiyete ɗum restoran. Fulawaji ɗo ha yeso mare, nda leggal mangal ha ɓawo restoran mai.

Kolbaru lekki, kolbaji tati ɗi ɗon dari je lekki.

Mbumbu ɗon feɗi ha bafe ɓokko-ɓokkoje. Mbubu nga bo ɓalewa be didi nyamri-nyamre.

Mota hosowa himɓe ɗiga fattuɗe yara fattuɗe ,honɗe a yoɓa joumu mota mai ɓe ɗo viya ɗe taksi.

Koromje kese ɓeɗo naftira korwal ɓe joɗira be magal ɓeɗo waɗa koromje ha palo.

Sudu be dammugal njamdi be butaru nangugo ɗo joɗi haa leddi.

Sarka ndade, sarka ndade, sarka ndade.

Kowowe balewa be tobbe daneje do maga, ga don dari do gene bokko bokkoji.

"Chittaje" je woni dou ɓe unaka kecce ha les ɗo bo ɓe uni cittaje man warti kurori.

Tingeje, woore reta on. Nde ɗo haa caka. Tingeje ɗiɗi mumre bo, ɗe ɗo ɓawo.

Garayaru kesa, ngal ɗo dari. Ɓe ɗo naftira be manga haa yimugo.

Deftere, be hotowal goɗɗo gorko mauɗo, o ɗo hufni, ɓorni garewol danewol. Nda kooli goɗɗo ha dou deftere man.

Derkejo ɗon joɗi ha suudu laɓugo, ɓe laɓi mo. O ɗo waɗi yeri ha noppi mako, o ɗon taadi leppol fere ha dannde mako. Ɓe ɗon suddi mo leppol ɓaleewol.

Sonɗuru ɗo dari ha leɗɗi. Ɗuɗum mari ɗon mari nonɗɗe fere fere. Woɗi bokko bokko, woɗi jargina, woɗi nɗanejum. gite sonɗuru bo balejum. Hunɗuko maru bo boɗejum.

Fankawal ɓalewa hokowa hendu, nga ɗo naftira be hitte lamtarki.

Leso keso ɓe kwanu habawo mango daya ka’ere maunɗe hasera leso mai beggeni.

Mota titit ga ɗon dari ha les gadina, wodi motaji goɗɗi bo ha yeso ma nga nda jamɗe.

Biriji kecci ɗo buhu ɓe ɗon waɗi goɗɗi bo nder yardugo je choggu.

Dankali sare ha pellel sodugo da tankana bawo man be tatai ha pellel sorugo honɗe ɗefugo.

Derke'en fijo ɓe bol, ɓe ɗon joɗi ha leddi, ɓe ɗon ɓorni limse bol man. Goto bo ɗon bawo maɓɓe jodi hanko fuu ɓe ɗo forti kosɗe mai.

Mashin wa kesa, ɓalewa je wurtungo passport ɓe don hosa hoto wurtina ɗum ha mashin wamai. Inde mashin mai kanon.

Goɗɗo ɗon va’i dou mashin o dilla nda debbo haa yesomako odo watii himar balewa nda keke napep ɗo dilla ha dou kolta kolta mai ɗo pusi haa lesmai.

Kalagaje fere-fere maunɗe be pamare ɗon daneje, ɓokko, je bodeje ndiyam goroje.

Sarqa daande nder juɗe.

chuga ha nyder ɓattel ɗaneyel ,ɓe ɗo waɗa chuga ha shaayi ko gari heɓa velna ɗum.

Citta afo. Ɓe ɗo ta’i citta man, feere bo ɓe ta’ai, ɗo jooɗi do tebur.

Ɓiɗɗo debbo. O ɓorni limse fulɓe. Be boroyel haa dande maako o ɗo vakki. O ɗon jogi kesi maako.

Nyiɓuwo oɗon ɓorni limse ma niɓugo man o ɗo hufni hufnere kugal mako ɗa ɓoggol ɗo jimbiti o ɗo yaɓi ɗari dou katako ɓe jamɗe.

Koromje kese ɓe ɗo suddi ɗe be leda, ha pellel fiwogo koromje man.

Fayande mawnde jey defugo ,ɗon bili dow katane njamndi, maɓɓoode fayande may ɗo ɓaari nde.

Saare zamanu. Saare zamanu. Sare zamanu.

Tafaje ka’e mauɗe ɗe ɗon va’indiri, gene jorde ha lesman be sudu bukkaru ɓe mahi be lope.

Pellel sorugo paɗe paɗe kese ɓe ɗon sili pade man goɗɗe bo ɗo wali ha leddi wodi ɓaleje woodii nonde fere - fere.

Defte irin sili ha kabot, kabot hunde on je resugo defte, defte man ɗuɗɗe.

rewobe ɗido, don dari jogi undugal, be don una nder unor du.ɓiɗdo pamaro gorko do jogi leggal ha jude mako nyamo, be fandu ha jude mako nano, ɓiɗdo debbo bo pamaro don dari kombi robe unata man.

Cudi jangirde gotel maɓɓode mai ɗo mabbiti hasi gotel do sai ɗiɗo go bo ɗi don maɓɓi dammude jamɗe ha do cudebe ɗon windi lekchohol ma’ana man sudu jangirde.

Mashinwa we'ete nga Canon, je tapputuggo ɗereji ɓalejum, be danejum, ngaɗon tappita ɗereji bo bei nonde ayiɗi fuu, ngaɗo naftira be hite lantarki.

Kwakwaje mauɗe ɗuɗɗum, ɗon ndiyam ha nder kwakwa mai, bedo pusa itta ɗum ha nder ɗon danejum ɓe ƴakka.

Lawol mangol dow mayo motaji ɗuɗɗi goɗɗi ɗo sala goɗɗi ɗo dilla goɗɗi bo ɗo warta nda be mashinji be himɓebo ɗo yawa be kosɗe.